Ukuthi ingane ezincane ezisakhulayo abazali bazo bazihambise ezibhedlela ukwenzela ukuthi bayehlolwa imizimba yabo njalo benelise ukuthola imithi engaqinisa amasotsha omzimba azo .

Kuqakathekile ukuthi omama abalengane ezisakhulayo ezincane, bahambe lazo kwabezempilo ukwenzela ukuthi bayenelise ukuthi bahlolise izingane. Bayenelise ukuthi bathole usizo olungabancedisa ukuthi baqinise amasotsha ezingane.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bahambele emphakathini, bahambe bazisa abantu ngemikhuhlane esikhona njalo bazise abantu ngezindlela eziqondileyo zokulondoloza njalo zokuhlala bengahlaselwa yimikhuhlane yonaleyi etshiyeneyo eyabe isikhona.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo basifundise ngemikhuhlane emitsha eyabe isikhona njalo basiphe izindlela eziqondileyo zokuyilondoloza imikhuhlane ngokwenza amabhakane njalo lamagwaliba afundisa abantu izindlela zonalezi.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bagqoke izigqoko ezifaneleyo nxa kuyikuthi besiyayelapha umuntu ohlaselwe ngumkhuhlane ophezulu, ukwenzela ukuthi labo bengahlaselwa yimikhuhlani ehlasele lowu muntu.

Kuqakathekile ukuthi ngithi umuntu emphakathini agqugquzeke ukuthi ahambe ezibhedlela ukwenzela ukuthi bahlole umzimba wakhe njalo bamuphe umuthi ongamncedisa ukuthi uqinise amasotsha omzimba wakhe ukwenzela ukuthi angahlaselwa yimkhuhlani lula.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bahambele emphakathini ukwenzela ukuthi bafundise abantu emphakathini ngemithi esikhona njalo ngezindlela zokulondoloza imithi yonaleyi.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bahambele abantu emphakathini ukwenzela ukuthi babahlole imizimba yabo njalo benelise ukubapha imithi engabancedisa ukuqinisa amasotsha abo ukwenzela ukuthi bangahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo .

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bahambele abantu emphakathini njalo babafundise indlela zokuhlala behlanzekile ukwenzela ukuthi bengahlaselwa yimikhuhlani etshiyetshiyeneyo ehlasela abantu nxa behlala endaweni engahlanzekanga

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bahambe ezibhendlela ukwenzela ukuthi bayethola usizo ngemithi esikhona njalo benelise ukuhlolwa imizimba yabo njalo banikwe imithi yokubancedisa ukubulala imikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bavakatshele emphakathini bazeyazisa abantu ngemikhuhlane njalo benze okulungileyo njalo benze imizamo emikhulu ukwenzela ukuthi imikhuhlane yakhona iphele.

Kuqakathekile ukuthi izingane ezincane zithole usizo njalo kuqakathekile ukuthi abazali bahlezi zingane bazihambise ezibhedlela ziyethola usizo okumayelana lemikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo.

kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazame imizamo ephezulu ukwenzela ukuthi banqobe imikhuhlane edalwa yindawo engahlanzekanga njalo kuqakathekile ukuthi abezempilo baze bazofundisa abantu emphakathini ngemikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo baze babuye bazovakatshela abantu emphakathini ukwenzela ukuthi bahlole abantu abahlaselwe yimkhuhlane njalo babancedise lababantu babahambise ezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bahlalisane bafundisane ngemikhuhlane ekhona njalo kuqakathekile ukuthi bazi izindlela zokuvimba leyo mikhuhlane ukwenzela ukuthi ingabahlaseli.

Kuqakathekile ukuthi izingane ezincane zihambe kwabezempilo. Ziyenikwa imithi, ngoba kulemikhuhlane etshiyeneyo, ehlasela izingane ezincane, ezisakhulayo. Yikho kuqakathekile ukuthi abazali bazihambise kwabezempilo.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bavakatshele abantu emphakathini ukwenzela ukuthi bayebahlola imkhuhlane etshiyeneyo njalo babaphe isixazululo saleyo mkhuhlane ebahlaselayo emphakathini

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngezindlela eziqondileyo zokuhlala endaweni ezihlanzekileyo ukwenzela ukuthi bengahlaselwa yimkhuhlane iminengi edalwa zindawo ezingahlanzekanga.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafunde ngezindlela eziqondileyo zokuhlala endaweni ehlanzekileyo ukwenzela ukuthi bengahlaselwa yimikhuhlane edalwa zindawo ezingahlanzekanga.

Kuqakathekile ukuthi abazempilo bahambele abantu emphakathini ukwenzela ukuthi benelisa ukuthi babafundise ngemikhuhlane, njalo benelisa ukuthi bahlole abantu imikhuhlane, njalo benelisa futhi ukuthi banike abantu usizo ngemikhuhlane esikhona.

kuqakathekile ukuthi abantu abasebenza kwabezempilo bahambele abantu emphakathini ukwenzela ukthi babancedise ngokubapha imithi engabancedisa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngezindlela eziqondileyo zokuhlala endaweni ehlanzekileyo njalo ngokuhlala endaweni ehlanzekileyo kuyancedisa ukuthi abantu bengahlaselwa yimikhuhlane etshiyatshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi omama abalezingane ezincane bahambe lazo ezibhedlela ukwenzela ukuthi bayethola usizo njalo ukwenzela ukuthi banikwe imithi egaqinisa amasotsha emizimba yalabo bantwana.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kuyenziwe imithi ngobunengi njalo benelise ukuthi imithi leyi ifinyelele ebantwini emphakathini ngoba iyancedisa ukuthi isilaphile izifo ezitshiyeneyo ezisihlaselayo emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke emphakathini bahambe ezibhedlela ukwenzela ukuthi bayehlola imizimba yabo njalo banikwe imithi engaqinisa amasotsha emizimba yabo ukwenzela ukuthi bengahlaselwa yimikhuhlani lula.

Ukuhlala endaweni ehlanzekileyo njalo ukwaziswa ngezindlela zokuhlala endaweni ehlanzekileyo, kuqakathekile ukwenzela ukuthi wonke umuntu emphakathini azi ngezindlela zokuhlala uhlanzekile njalo azi lezinto ezibangela imikhuhlane yokuhlala endaweni engahlanzekanga.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngezindlela zokuhlala endaweni ehlanzekileyo ngoba indawo ehlanzekileyo ayibangeli imikhuhlane etshiyeneyo ehlasela abantu emphakathini

Ukwenelisa ukufunda ngezempilo njalo uyenze into ezilungileyo zokuhlala endaweni ehlanzekileyo kuqakathekile ukwenzela ukuthi ungahlaselwa yimikhuhlane edalwa yizindlu ezingahlanzekanga njalo edalwa yindawo engahlanzekanga.

Kuqakathekile ukuthi ingane zisakhula zithole usizo olumayelana lezempilo ukuthi zangahlaselwa yimikhuhlane njalo kuqakathekile ukuthi abazali behlalise abantwana endaweni ezihlanzekileyo

Imikhankaso eyenziwa ngabezempilo ukufundisa abantu ngokuhlala usesimeni esilungileyo. Ingqondo yakho iqakathekile ngoba iyancedisa ukuthi abantu abahlaselweyo , loba ababanjwe yimikhuhlane yengqondo badlule kulokhu.

Ukwenelisa ukufunda ngezempilo kuqakathekile emphakathini njalo nxa singabantu kufanele sisondele kwabezempilo ukwenzela ukuthi sazi ukuthi imizimba yethu idingani njalo kuqakathekile ukuthi sihlole imizimba yethu.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini basondelelane ukwenzela ukuthi wonke muntu emphakathini azizwe engomunye womphakathi ukwenzela ukuthi bengahlaselwa yimikhuhlane ebangela ukuhlanya kwengqondo.

Amakilinika lezibhedlela, konke lokhu kokubili zindawo eziqakathekileyo njalo zindawo ezilusizo kakhulu ezibhedlela. Yikho kuqakathekile ukuthi zakhiwe zibe zinengi ukwenzela ukuthi zincedise abantu emphakathini.

Izindlu lapho esithola khona impilo ezinjengezibhedlela, emakilinika lezindlu lapho okuthengiswa khona imithi kuqakathekile ukuthi zakhiwe ngobunengi bazo emphakathini ngoba ziyancedisa izakhamizi zenelise ukunqoba imikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe ezibhedlela ukwenzela ukuthi bayohlolwa imizimba yabo njalo bathole imithi engabancedisa ukuthi banqobe imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo.

Izindlu lapho okutholwa khona impilo, okunje ngezibhedlela lama ekilinika ziqakathekile kakhulu. Njalo kufanele ukuthi zakhiwe zibe ezinengi ukwenzela ukuthi zincedise abantu emphakathini abahlaselwe yimi khuhlane.

imitshina ezibhedlela lasemakilinika kumele ithengwe ibe minengi ngoba iyancedisa abezempilo baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane njalo iyancedisa ukuthi imisebenzi iphele masinyane njalo kuhle

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bahlale hlale bahambe ezibhedlela ukwenzela ukuthi bayethola uncedo njalo bahlolwe imizimba yabo ukuthi bengabe behlaselwe ngumkhuhlane bani njalo bathole uncedo ngaleyo mikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi emphakathini kwakhiwe ngobunengi izibhedlela lamakilinika konke lezindlu okuthengiswa khona imithi ngoba indawo lezi ziyasincedisa ukuthi emphakathini sithole impilo.

Abezimpilo baqakathekile kakhulu ngoba benelisa ukuthi basinike imithi esincedisa ngokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo abantu kumele bafundiswe ngezindlela zokuhlala endaweni ehlanzekileyo ukwenzela ukuthi bengahlaselwa yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke empakathini njalo labazali bafundiswe ngezempilo. Ukwenzela ukuthi bahlale endaweni ezihlanzekileyo ezingeke zahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi umtwana wonke osemphakathini athole ilungelo lokuthi afundiswe ezempilo ukwenzela ukuthi azi izindlela zokulondoloza imizimba yabo njalo banqabele imkhuhlane etshiyeneyo ekhona.

Ukwenelisa ukufunda ngempilo kuqakathekile ukwenzela ukuthi wazi ukuhlala endaweni ehlanzekileyo njalo wazi izindlela ezidala imikhuhlane njalo wazi futhi lezindlela zokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi wonke umuntu emphakathini athole ilungelo lokufunda ngezempilo, ukwenzela ukuthi azi ngezindlela zokuphila endaweni ehlanzekileyo njalo azi ngezindlela zokuhlala endaweni engela mikhuhlane.

Imfundo iqakathekile njalo ngokwezempilo yenza wazi ukuthi umzimba wakho udingani nxa uhlaselwe yimikhuhlane njalo uyenelisa ukuphila endaweni ehlanzekileyo ukuze ungahlaselwa yimikhuhlane.

Ukufunda ngezempilo kuqakathekile njalo usawuza imithi etshiyetshiyeneyo nxa ungowezempilo kuqakathekile ngoba imithi iyancedisa ukwelapha izigulane ezitshiyetshiyeneyo ezisa esibhedlela zihlaselwe yimikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafunde ngezempilo njalo kuqakathekile ukuthi ingane ezinengi emphakathini siqhuqhuzelwe ukuthi ziyefundo izifundo zempilo ukwenzela ukuthi odokotela labomongikazi bande kakhulu emphakathini.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bafunde izingwalo lemikhankaso etshiyeneyo eyezwa ngabezempilo ukuthi bafundiswe ngendela yokuhlala endaweni ezihlanzekileyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bahambele imkhankaso eyenziwa ngabezempilo ngoba iyancedisa ukuthi, abesifazane labesilisa baziswe ngezindlela zokuvimba imkhuhlane etshiyeneyo ebahlasela emzimbeni.

Kuqakathekile ukuthi abantu ezibhedlela bahambe ukwenzela ukuthi bathole usizo njalo benelise ukuthi bahlolwe imizimba yabo ukwenzela ukuthi banqobe imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselileyo.

Isibhedlela siqakathekile kakhulu, konke lamakilinika ngoba abantu benelisa ukuthola usizo njalo benelisa ukuthi belaphele imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ebahlaselayo emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela lezindlu ezitshiyeneyo zempilakahle zakhiwe ngobunengi ngoba ziyancedisa ukuthi abantu emphakathini benelise ukuthola usizo njalo benelise ukunqoba emikhuhlaneni

Kuqakathekile ukuthi amakilinika, izibhedlela lezindlu lapho okuthengiswa khona imithi konke lokhu kwakhiwe ngobunengi ngoba kuyancedisa abantu emphakathini bathole usizo masinyane.

Kuqakathekile ukuthi wonke umuntu emphakathini ahambe ezibhedlela njalo ukwenzela ukuthi enelise ukuthola usizo lokuthi bamhlole umzimba wakhe bazi ukuthi uhlaselwe ngumkhuhlane bani njalo benelise ukumupha imithi engamncedisa

Kuqakathekile ukuthi labezempilo abasebenza ezibhedlela baqhatswhe bebanengi ukwenzela ukuthi bencedise abantu emphakathini ukuthi bagqobele imikhuhlane etshiye tshiyeneyo ebahlaselayo

Izibhedlela lamakilinika lezindawo ezitshiyeneyo lapho esithola khona impilo kuqakathekile ukuthi indawo lezi zonke zakhiwe ngobunengi emphakathini ngoba senelisa ukuthola impilo masinyani

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bagqugquzele ukuthi bahambe ezibhedlela ukwenzela ukuthi bayethola usizo njalo benelise ukuhlola imizimba yabo ukuthi kabala mikhuhlane na ebahlaselayo.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi izibhedlela emphakathini zakhiwe ngobunengi bazo ngoba ziyancedisa ukuthi sinqobe imikhuhlane etshiyeneyo ngokusinika imithi etshiyetshiyeneyo eyelapha imikhuhlane eyabe ihlasela abantu emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kuthengwe imithi ngobunengi njalo kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ilondolozwe kuhle imithi leyo ukwenzela ukuthi isebenzele kuhle abantu njalo ihlale isikhathi eside.

Ezibhedlela lasemakilinika kuqakathekile ukuthi izimota ezithwala izigulane emizini yabo zithengwe zibezinengi ukwenzela ukuthi zincedise abantu abahlaselwe yimikhuhlane abangenelisi ukuhamba esibhedlela

ukuhamba uyedinga usizo ezibhedlela kuqhakathekile ngoba owenelisa ukuthola usizo ngomzimba wakho njalo uthole ukuthi umzimba wakhio udingani ukuze uhlale uqhinile lokho kuanceda ukuze uthole njalo le mithi engakuncedisa

Kuqakathekile ukuthi wonke umuntu emphakathini, ahambe esibhedlela ukwenzela ukuthi ayethola usizo oluphezulu njalo lokho kuyancedisa ukuthi wonke umuntu emphakathini ahlale engahlaselwanga yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela , izindlu ezithengisa imithi kanye lamakilinika kwakhiwe ngobunengi ngoba kuyancedisa abezempilo batshuphise umsebenzi wokwelapha izigulane masinyane.

Izibhedlela, amakilinika, lezindlu lapho okuthengiswa khona imithi konke lokhu kuqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi izindlela eziqondileyo zokulondoloza lezindawo.

Izibhedlela lamakilinika lezindlu okuthengiswa khona imithi, kuqakathekile ukuthi kwakhiwe kubekunengi emphakathini, ngoba kuyancedisa ukuthi abantu bathole imithi encedisa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ebahlasela emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi wonke umuntu emphakathini enelise ukuthi athole ithuba lokuthi ahambe esibhedlela ukwenzela ukuthi ayethola imithi engaqinisa amasotsha emizimba yabo njalo benelise ukuthi banqobe imikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bagqugquzele ukuthi nxa sebona ingathi kumbe uhlaselwe ngumkhuhlane ahambe esibhedlela ukwenzela ukuthi athole usizo masinyane ngoba ezibhedlela bayenelisa ukuhlola yonke imikhuhlane iloba ngongabonakaliyo.

Abezempilo baqakathekile kakhulu njalo benelisa ukuhlola imikhuhlane iloba ngophakathi kwemizimba yethu, njalo benelisa ukuthola usizo oluphezulu olungakuncedisa ukuthi unqobe umkhuhlane wonalowo.

Kuqakathekile ukuthi abantu nxa bebanjwe yimikhuhlane abangayiboniyo bahambe kwabe zempilo ngoba benelise ukusebenzisa imitshina yabo ukuze bahlole imikhuhlane engaphakathi kwemizimba yethu njalo basinike usizo oluzasincedisa.

Abezempilo baqakathekile kakhulu emphakathithini ngoba benelisa ukuhlola imikhuhlane engaphakathi emzimbeni yethu njalo benelisa ukuhlola izitho ezingaphakathi komzimba

Abezempilo baqakathekile kakhulu emphakathini ngoba benelisa ukwelapha izigulane ezize lemikhuhlane engabonakaliyo phandle kodwa imikhuhlane egxilileyo ngaphakathi kwemizimba.

Imitshina yezibhendlela iqakathekile njalo imitshina le iqakathekile kakhulu ngoba iyenelisa ukuhlola imizimba yethu lemikhuhlane engaphakathi njalo iyenelisa ukwelapha imikhuhlane engaphakathi kwemizimba yethu.

Imitshina ezibhedlela iqakathekile kakhulu njalo labe zempilo baqakathekile ngoba benelisa ukuhlola ngemitshina yabo imizimba yethu ingaphakathi yayo njalo benelise ukuthola usizo olungasincedisa ukwelapha imikhuhlane engaphakathi kwemzimba yethu.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi abantu bahambe ukwenzela ukuthi bayethola usizo njalo kuqakathekile ukuthi abantu bathole usizo ngoba kuleminye imikhuhlane abantu abayabe bengayiboni ,odokotela labomongikazi abenelisa ukuyibona ngaphakathi kwemizimba yabo.

kuqakathekile ukuthi omama abakhulelweyo behambe ezibhedlela bayethola usizo khonangale okumayelane lokusindisa ingane engaphakathi kwabo njalo usizo lolu luqakathekile ukwenzela ukuthi azi ukuthi ingane ephakathi iyaphila na

Imithi eyenziwa ngabezempilo iqalathekile kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi sifunde ngaleyomithi ukwenzela ukuthi abantu benelise ukunqoba imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ebahlaselayo.

Kuqakathekile ukuthi imitshina esetshenziswayo ukusola imithi njalo lemitshina etshiyatshiyeneyo osetshenziswa ukuyenza imithi ilondolozwe ukuyenzelwa ukuba kwenze imithi ngomunengi incedise abantu abahlaselwe yimikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho okwenziwa khona imithi zilondolozwe kuhle njalo lemitshina eyenza leyomithi ilondolozwe ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho okugcinwa khona imithi njalo lezindlu lapho okwenziwa khona imithi zolondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi imithi yenziwe ngobunene njalo ihlale isikhathi eside isakhona.

Labo abasebenza kwezempilo abayenza imithi baqakathekile kakhulu njalo kufanele ukuthi abantu emphakathini babaphe usizo olukhulu ngoba bayancedisa ukuthi imithi iyenziwe njalo imithi leyo iyasincedisa ukuthi sinqobe imikhuhlane ehlukeneyo.

Kuqakathekile ukuthi imithi ilondolozwe kuhle. Njalo izindlu eziyenza imithi ziqakathekile kakhulu ezibhedlela .Njalo kuqakathekile ukuthi zindlu zonalezi zilondolozwe kuhle . Ukwenzela ukuthi zenze imithi ngobunengi encedisa abantu .

Izindlu ezisezibhedlela lapho okwenziwa khona imithi etshiyeneyo njalo lapho okulemitshina enza imithi etshiyeneyo, ziqakathekile kakhulu ngoba izindlu lezi yizo ezinceda abantu emphakathini ngokubenzela imithi.

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho okwenziwa khona imithi, njalo, izindlu lapho okuhlala khona imithi, zihlolwe kuhle njalo zinakekelwe kuhle ukwenzela ukuthi zihlale isikhathi eside zisebenza.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi kugcinwe kuhle izindlu lapho okuyenzwa imithi .Njalo kugcinwe kuhle imitshina eyenza imithi. Ngoba izindlu lezi ziqakathekile ngoba ziyenelisa ukwenza imithi etshiye tshiyeneyo encedisa abantu emphakathini .

Kuqakathekile ukuthi abezempilo benze imithi ngoba iyancedisa ukuthi iyelaphe imikhuhlane etshiyetshiyenyo esihlasela emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi imitshina eyenza leyomithi ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside.

Ezibhedlela kufanele ukuthi imitshina ilondolozwe kuhle njalo kufanele ukuthi imitshina leyi isentshenziswa kuhle, ngoba imitshina leyi iyancedisa ukuthi abazempilo benze imithi njalo abazempilo basincedise ukuyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu abasebenza kwezemphilo balondoloze imitshina abayisebenzisayo. Njalo bazi izindlela zokulondoloza imitshina leyi ukuze ihlale iskhathi eside njalo isebenze iskhathi eside.

Kuqakathekile kakhulu omama abakhulelweyo lezingane ezincane zakhelwe izindlu ezinengi ezibhedlela lapho abanakakelwa khona labobantu ukwenzela ukuthi kungahlani labo bonke abantu abahlaselwe yimikhuhlane ehlukeneyo

Kuqakathekile ukuthi omama abalezingane ezincane bahlalehlale bahambe ezibhedlela, ukwenzela ukuthi bayehlolwa izingane zabo njalo benelise ukuthola imithi engaqinisa izingane zisakhula ukwenzela ukuthi zingahlaselwa yimikhuhlane sezikhulile.

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho omama abakhulelelweyo njalo labomama abalengane eIezincane zakhiwe zandiswe kakhulu ezibhedlela ukwenzela ukuthi omama labantwana bathole usizo.

Ukwenelisa ukuhamba ezibhedlela nxa uhlaselwe yimikhuhlane kumbe nxa ingane ihlaselwe ngumkhuhlane kuqakathekile ukwenzela ukuthi bahlole imizimba njalo bazi ukuthi umkhuhlane lowu uncediseka ngonjani.

Ukwenelisa ukuhambisa izingane ezisakhulayo, ezibhedlela kuqakathekile ukwenzela ukuthi zikhule ziqinisiwe amasotsha azo omzimba njalo zingahlaselwa yimkhuhlane etshiyeneyo ehlasela abantu emphakathini.

Ezibhedlela kufanele izindlu okunakekelwa khona izingane labomama abakhulileyo labomama bezingane kufanele zandiswe ngoba ziyanceda ukuthi izingane ezincane labomama abakhulelweyo bathole usizo.

Kuqakathekile ukuthi ingane ezincane ezisakhulayo zihambe kwabezempilo okungabodokotela omongikazi bayethola usizo ukwenzela ukuthi baqinise amasotsha emizimba yabo ukwenzela ukuthi bangahlaselwa yimkhuhlane etshiyeneyo nxa sebekhulile.

Kuqakathekile ukuthi imitshina etshiyetshiyeneyo esetshenziswa ngabezempilo ilondolozwe kuhle. Ukwenzela ukuthi nxa sokumele isebenze itholakale isesimeni esilungileyo.

Kuqakathekile ukuthi imitshina etshiyetshiyeneyo esentshenziswa ngabezempilo ukuncedisa izigulane eZibhedlela ilondolozwe kuhle ngoba, iyancedisa ukuthi abezempilo baphutshise imisebenzi yabo masinyane.

Kuqakathekile ukuthi imitshina etshiyetshiyeneyo esetshenziswa ngabezempilo ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi incedise abezempilo bathutshise imisebenzi etshiyeneyo yokwelapha izigulane masinyane.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo kuqakathekile ukuthi abantu abezempilo bayilondoloze kuhle ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside njalo ingafi masinyane.

Imitshina iqakathekile kakhulu ezibhedlela ngoba iyancedisa ukuthi abezempilo baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane njalo lula futhi.

Imitshina iqakathekile kakhulu esibhedlela njalo kuqakathekile ukuthi ithengwe yandiswe ukwenzele ukuthi incedise abezempilo baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane njalo lula futhi .

Imitshina esetshenziswa ngabezempilo iqakathekile kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi incedise izigulane ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Kuleminye imitshina eqakathekileyo kakhulu kuzibhedlela ngoba iyabe incedisa izinto ezincane ezikhona emzimbeni yethu ukuthi zihlale zilungile njalo zihlale ziqondile. Njalo lokho kuqakathekile ukuthi ilondolozwe yonaleyo imitshina emincane.

Imtshina ngokutshiyana kwayo, esetshenziswa ezibhedlela iqakathekile kakhulu ngoba iyanika usizo kwabezempilo. Ukwenzela ukuthi baqedise imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane. Njalo iya kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle.

Kuqakathekile ukuthi abantu abasebenza kwezempilo aba njengabo dokotela ,omongikazi bafunde ngezindlela eziqondileyo zokulondoloza imitshina yezibhedlela ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside .

Imitshina iqakathekile kakhulu esetshenziswa ngabeze mpilo ngoba iyabancedisa ukuthi baphutshise imisebenzi etshiyetshiyeneyo. Yokwelapha izigulane masinyane. .Njalo yenza imisebenzi ibelula njalo yenza imisebenzi iqhutshwe masinya.

Kuqakathekile ukuthi imitshina etshiya tshiyeneyo esetshenziswa ngabezempilo ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi abezempilo benelise ukuphutshisa imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane njalo lula futhi.

Imithi etshiya tshiyeneyo esetshenziswa ngabezempilo iqakathekile kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi abezempilo bafunde ngezindlela eziqondileyo zokuyilondoloza imithi leyi. Ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isesiweni esilungileyo.

Imitshina iqakathekile kakhulu kwabezempilo. Iyenelisa ukuthi abezempilo baphutshise imisebenzi etshiyeneyo yokuncedisa izigulane masinyane njalo iyenelisa ukuthi abezempilo baphutshise imisebenzi yonaleyi masinya njalo lula futhi.

kuqakathekile uuthi abantu abasebenza kwezempilo bafunde ngezindlela ezitshiyeneyo zokulondoloza imitshina ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza ngoba imitshina iynza imisebenzi ibelula njalo masinyane

Izinto zonke ezisetshenziswa ngabezempilakahle ziyancedisa ukuthi abantu emphakathini abahlaselwe yizifo ezitshiyeneyo bancediseke ziqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi zilondolzwekule ukwenzela ukuthi zibelusizo olukhulu ezibhedlela.

Imitshina iqakathekile kakhulu esibhedlela ngoba iyenelisa ukuthi abezempilo baphutshise imisebenzi etshiyeneyo eyokwelapha izigulane masinyane njalo kuqakathekile ukuthi imitshina leyi ilondolozwe kuhle.

Kuqakathekile ukuthi abantu abasebenza kwabezempilo bafundiswe ngendlela ezitshiyeneyo zokulondoloza imitshina ngoba iyabancedisa ukuthi iphutshise imisebenzi njalo ngokuyilondoloza iyahlala isikhathi eside.

kuqakathekile ukuthi imitshina esetshenziswa ngabezempilo ukuncedisa abantu abahlaselwe yimikhuhlane ilondolozwe kuhle ngoba iyancedisa ukuthi abezempilo baphutshise imisebenzi yabo masinyane.

imitshina esiyisebenzisa esibhedlela kuqakathekile ukuthi abezempilo bafundiswe ngendlela eziqondileyo zokusebenzisa imitshina yonaleyi ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza njalo ingafi masinyane

Kuqakathekile ukuthi imitshina ezibhedlela ithengwe yandiswe ngobunengi ngoba iyancedisa abezempilo odokotela kanye labomongikazi baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane njalo lula futhi.

Imitshina iqakathekile kakhulu ezibhedlela ngoba iyancedisa abezempilo baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane njalo imitshina leyi kuqakathekile ukuthi siyilondoloze ihlale isesimweni esiqondileyo

Kuqakathekile ukuthi imitshina etshiyetshiyeneyo esetshenziswa ngabezempilo ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi abezempilo nxa sokumele beyisebenzise itholakale isesimeni esiqondileyo.

Kuqakathekile ukuthi imithi esetshenziswa ngabezempilo ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi abezempilo benelise ukuyisebenzisa ukuncedisa izigulane ukuthi zinqobe imikhuhlane etshiyeneyo

Imitshina etshiyetshiyeneyo esiyisebenzisa ezibhedlela kuqakathekile ukuthi abazempilo bafundise ngendlela eziqondileyo zokuyilondoloza imitshina leyi, ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza.

Imitshina esetshenziswayo esebenza esibhedlela kuqakathekile ukuthi abantu bezemphilo bayilondoloze kuhle ukwenzela ukuthi nxa sokumele isebenza itholakale isesimeni esiqondileyo.

Imitshina etshiya tshiyeneyo esetshenziswa ngabezempilo kuqakathekile ukuthi ilodolozwe kuhle ngoba iyancedisa abezempilo baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane njalo lula

Kuqakathekile ukuthi imitshina etshiyetshiyeneyo esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yokwelapha izigulane ilondolweze kuhle, ngoba iyancedisa ukuthi abezempilo baphutshise imisebenzi yonaleyi masinyane.

Imitshina iqakathekile kakhulu kwezempilo ngoba iyancedisa oDokotela labomongikazi baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane njalo lula futhi.

Imitshina iqakathekile kakhulu kwabezempilo ngoba iyancedisa ukuthi baphutshise imisebenzi etshiyeneyo yokwelapha izigulane masinyane njalo imitshina leyi kuqakathekile ukuthi abantu abasebenza kwabezempilo bayilondoloze.

Imitshina etshiyetshiyeneyo esetshenziswa ngabezempilo ukuthi incedise abantu ukwelapha, iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi abantu ezibhedlela bafundiswe ngezindlela eziqondileyo zokuyilondoloza.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela abezempilo bafunde kuhle ngezindlela zokulondoloza imitshina abayisebenzisayo ngoba le mitshina iyancedisa ukuthi odokotela labomongikazi lakanye labanye abezempilo baphutshise imisebenzi yabo masinya.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kuququzelwe ukuthi kuthengwe imitshina ngobunengi ngoba iyancedisa abezempilo baphutshise imisebenzi yabo yokwelapha izigulani masinyane.

Imitshina ezibhedlela iqakathekile kakhulu njalo ilosizo olukhulu kwabezempilo ukwenzela ukuthi baphutshise imisebenzi yabo yokuncedisa izigulane ukunqoba imikhuhlane etshiyeneyo.

Imitshina iqakathekile kakhulu ezibhedlela ngoba iyancedisa izigulane zisindiseke masinya njalo iyancedisa ukuthi abezempilo baphutshise imsebenzi yokusindisa izigulane masinyane njalo lula futhi.

Kuqakathekile ukuthi imitshina ilondolozwe kuhle njalo ukuthi imitshina ilondolozwe ngesihle ngoba imitshina iqakathekile ezibhedlela. Ukwenzela ukuthi incedise abazempilo baphutshise imisebenzi yabo basinyane.

Imitshina iqakathekile kakhulu ezibhedlela lasemakilinika, ngoba iyancedisa abezempilo baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane, njalo bayiphutshise leyomisebenzi ngokupheleleyo.

Imitshina ezibhendlela iqakathekile njalo kumele abantu abasebenza ezibhendlela bayilondoloze lemitshina ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza njalo ingatshabalali masinyane

Imitshina iqakathekile kakhulu ezibhedlela ngoba iyancedisa ukuthi abezempilo baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane. Njalo iyancedisa ukuthi abezempilo benze imisebenzi yonke ibelula.

Imitshina iqakathekile ezibhedlela kakhulu, ngoba iyancedisa abezempilo njalo imitshina leyi kuqakathekile ukuthi abezempilo bafunde ngezindlela zokuyilondoloza ukuze ihlale isikhathi eside isebenza.

Imitshina ezibhedlela kumele abezempilo bafundiswe ngezindlela ezilungileyo zokuyilondoloza ngoba imitshina iqakathekile kakhulu njalo ingalondolozwa ngesihle kayisoze ife masinyane, njalo izahlala isikhathi eside.

Imitshina ngobunengi bayo esibhedlela iqakathekile ngoba iyancedisa ukuthi abezempilo abafana labodokotela, omongikazi baphutshise imisebenzi yabo yokwelapha izigulane masinyani.

Imitshina ezibhedlela iqakathekile ukwenzela ukuthi abazempilo baphutshise imisebenzi yabo masinyane, njalo imitshina le iyancedisa ukuthi izigulane zithole usizo olupheleleyo njalo usizo masinyane.

Imitshina iqakathekile kakhulu ezibhedlela ngoba abezempilo benelisa ukuhlola imizimba yethu ngaleyo mitshina njalo benze imisebenzi yabo masinyane ngaleyi mitshina yikho imitshina iqakathekile kakhulu ezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi imitshina ilondolozwe kuhle ezibhedlela lasemakilinika ngoba iyancedisa ukuthi izigulane ziyelatshwe lula njalo iyayenza imisebenzi eyenziwa ngabezempilakahle ipheleliswe masinyane.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yezibhedlela ilondolweze kuhle futhi kuqakathekile imitshina ngoba iyangcedisa abezempilakahle ukwelapha izigulani masinyane njalo ukulondola imitshina kuyangceda ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside

Imitshina iqakathekile kakhulu ezibhedlela njalo kumele abezempilo benelise ukuyilondoloza kuhle leyo mitshina ukwenzela ukuthi ingafi masinyane ngoba imitshina iyenza imisebenzi yabezempilo yenzeke masinyane.

Imitshina ezibhedlela iqakathekile kakhulu ngoba iyancedisa abezempilo ukuthi baphutshise imisebenzi yabo masinyane, njalo belaphe izigulane ngokupheleleyo njalo ngendlela elungileyo.

Imitshina iqakathekile kwezempilo ngoba iyancedisa odokotela labomongikazi baphutshise imisebenzi yabo yokwelapha izigulane masinyane. Njalo imitshina leyi kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle.

imitshina kuqhakathekile ukuthi abezempilo befundiswe ngendlela zokuyilondoloza ngoba kuyancedisa ukuthi baqhatshise imsebenzi etshiyeneyo ukwelapha izigulane masinyane njalo ngokuyilondoloza iyahlala isikhathi eside

Imitshina iqakathekile kakhulu emphakathini ngoba iyasincedisa ukuthi sithole usizo oluvela kubomongikazi njalo iyenelisa ukuthi omongikazi baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane emphakathini masinyane njalo lula futhi.

imitshina kuqhakathekile ukuthi ezibhedlela uthengwe uyandiswe ukwenzela ukuthi incedise abezempilo baphutshise imisebenzi yokwelapha abantu masinyanye njalo baphutshise leyo msebenzi kalula bengasebenzanga nzima

kuqakathekile ukuthi ezibhedlela imitshina ithengwe njalo ibe minengi ukwenzela ukuthi incedise abezempilo abanjengo dokotela labo mongikazi ukuthi baphutshise imisebenzi yabo masinyane

Imitshina ezibhedlela iqakathekile njalo Imitshina kufanele ithengwe yande ngoba iyancedisa abezempilo belaphe imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ehlasela abantu emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi imithi ihlale ikhona ezibhedlela ngoba iyasincedisa ukuthi selaphe imikhuhlane etshiyeneyo esisaselayo njalo imithi le kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngezindlela eziqondileyo zokuyilondoloza.

Imithi iqakathekile kakhulu kwabezempilo. Ngoba iyenelisa ukuthi yelaphe imkhuhlane etshiyetshiyeneyo. esihlaselayo emphakathini. Njalo kuqakathekile ukuthi imithi yonaleyi ilondolozwe kuhle.

Imithi iqakathekile kakhulu ezibhedlela njalo kufanele ukuthi ithengwe iyandiswe ngoba iyancedisa abantu ababulawa yimikhuhlane etshiyeneyo bathole usizo olungabancedisa ukuthi bavimbe leyi mikhuhlane.

Imithi iqakathekile kakhulu emphakathini, ngoba iyancedisa abantu emphakathini, Benelise ukunqoba imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, ebahlaselayo. Njalo imithi le, kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini baziswe ngemithi etshiyetshiyeneyo ekhona njalo baziswe ngezindlela zokulondoloza imithi njalo lezindlela zokuyisebenzisa imithi yonaleyi.

Imithi iqakathekile kakhulu ezibhedlela ngoba iyancedisa ukuthi abantu emphakathini benelise ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo. Njalo imithi kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bayilondoloze kuhle.

Imithi iqakathekile kakhulu ezibhedlela njalo kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza njalo yenelise ukwelapha abantu imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo .

Umuthi uqakathekile kakhulu emphakathini ngoba iyenelisa ukuthi abantu bonke emphakathini benelise ukuthi banqobe imikhuhlane etshiya tshiyeneyo ebahlaselayo njalo imithi leyi iqakathekile ukuthi abantu emphakathini bayilondoloze kuhle.

Imithi iqakathekile kakhulu kwabezempilo ngoba iyancedisa ukuthi belaphe abantu, njalo baba ibaphe abantu usizo olukhulu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo emphakathini njalo imithi le kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngemithi etshiyeneyo etholakala ezindlini okuthengiswa khona imithi njalo bafundiswe ngezindlela eziqondileyo zokulondoloza leyomithi.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngemithi esikhona njalo bazi lezindlela eziqondileyo zokuyi sebenzisa leyo mithi ukwenzela ukuthi ingabalimazi kodwa benelise ukubancedisa ukunqoba imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselileyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini baziswe imithi etshiyeneyo ukwenzela ukuthi bazi izindlela zokuyilondoloza njalo bazi izindlela eziqondileyo zokuyisebenzisa imithi yonaleyi eyabe isikhona.

Imithi iqakathekile kakhulu emphakathini njalo kufanele ukuthi abantu bagqugquzelwe ukuthi bayisebenzise kuhle imithi yonaleyo ukwenzela ukuthi ingabalimazi kodwa yenelise ukuthi iyelaphe imikhuhlane ebahlaselileyo.

Imithi iqakathekile kakhulu ngoba khathesi iyenelisa ukuthi abantu bathole usizo ngemikhuhlane. Njalo benelise ukuthi belaphe imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ebahlasela ingaphakathi yabo.

Imithi iqakathekile kakhulu emphakathini ngoba iyancedisa abantu ababanjwe yimikhuhlane etshiyeneyo ubancedise ukuthi belaphe umkhuhlane nalowo masinyane njalo uyancedisa ukuthi umuntu wonke obanjwe ngumkhuhlane ayelaphiwe umkhuhlane lowo

Imithi kuqakathekile ukuthi ezibhedlela ilondolozwe ngesimo esilungileyo Ukwenzela ukuthi nxa sokumele isebenze itholakala isesimweni esilungileyo. Esingasoze silimaze abantu kodwa selaphe abantu.

Imithi iqakathekile kakhulu ezibhedlela njalo kuqakathekile kakhulu ukuthi abazempilo bahambele abantu ezibhedlela bebafundisa ngezindlela eziqondileyo ezokusebenzisa imithi etshiyeneyo

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngemithi esikhona njalo bazi ngezindlela eziqondileyo zokusebenzisa imithi etshiyetshiyeneyo esikhona ukwenzela ukuthi benelise ukunqoba imikhuhlane eminengi.

Imithi ngobunengi bayo iqakathekile kakhulu ezibhedlela njalo kuqakathekile ukuthi ezibhedlela lasendlini lapho okuthengiswa khona imithi ilondolozwe kuhle leyomithi ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngemithi esikhona njalo bafundiswe ngezindlela eziqondileyo zokulondoloza imithi ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza

Kuqakathekile ukuthi abantu bazi ngezindlela ezitshiyeneyo zokulondoloza imithi etshiye tshiyeneyo eyabe ikhona ukwenzela ukuthi abantu bayisebenzise kuhle imithi le njalo benelise ukuthi belapheke imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaseleyo.

Imithi iqakathekile kakhulu njalo ezibhedlela kuqakathekile ukuthi ithengwe ibeminengi ukwenzela ukuthi incedise abantu emphakathini abaza ezibhedlela behlaselwe yimikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi iqakathekile kakhulu emphakathini njalo iyancedisa ukuthi selaphe isifo ezitshiyeneyo yikho abantu emphakathini kufanele befunde indlela esilungileyo zokusebenzisa imithi ukwenzela ukuthi ingabalimazi kodwa yenelise ukwelepha imikhuhlane ebahlaseleyo.

Imithi iqalathekile kakhulu emphakathini njalo kufanele ukuthi abantu bafundiswe ngezindlela eziqondileyo zokusebenzisa imithi ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside njalo iyenelisa ukwelapha imikhuhlane ebahlaseleyo.

Imithi iqakathekile kakhulu ezimpilweni zabantu emphakathini njalo kathesi sokulemithi etshiyetshiyeneyo encedisa izingane ezisakhulayo ukuthi zinqobele emikhuhlaneni eminengi.

Imithi iqakathekile kakhulu kwabezempilo, ngoba iyancedisa ukuthi benelise ukunika abantu abahlaselwe yimikhuhlane etshiyatshiyeneyo .Ukwenzela ukuthi bahlolwe njalo benelise ukuthi bathole usizo olungavimba leyo mikhuhlane.

Imithi iqakathekile kakhulu ezibhedlela njalo kuqakathekile ukuthi imithi ithengwe ngobunengi bayo ukwenzela ukuthi incedise abantu abahlaselwe yimikhuhlane ukuthi bayinqobe leyo mikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu ezibhedlela bahambele abantu emphakathini babazise ngemithi esikhona njalo babazise ngezindlela eziqondileyo zokuyisebenzisa imithi yonaleyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu émphakathini baziswe ngemithi ekhona njalo baziswe ngezindlela ezitshiyeneyo zokulondoloza imithi ukwenzela ukuthi bazi futhi njalo ngezindlela yokuyisebenzisa yonaleyi imithi esikhona.

Imithi iqakathekile kakhulu emphakathini njalo wonke umuntu emphakathini kumele ukuthi azi ngezindlela ezitshiyeneyo zokusebenzisa imithi esikhona ngoba lokhu kuyancedisa ukuthi nxa abantu besele bebodwa benelise ukusebenzisa imithi.

Imithi iqakathekile kakhulu ezibhedlela ngoba iyancedisa ukuthi selapheke imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ehlasela abantu njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bayisebenzisa kuhle leyo mithi.

Imithi iqakathekile emphakathini njalo imithi kufanele ukuthi ithengiwe ibe minengi, ukwenzela ukuthi abantu emphakathini bathole usizo ngemithi yonaleyo, njalo imithi iyancedisa ukuthi abantu belaphe imikhuhlane emnengi ebahlaselayo emphakathini.

Imithi iqakathekile kakhulu emphakathini ngoba izakhamizi ziyenelisa ukuthenga leyo mithi zincediseke emkhuhlaneni etshiyeneyo ebahlaselayo emphakathini njalo iyancedisa ukuthi benelise ukunqoba leyo mikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngemithi njalo bazi ngemithi esikhona, ngoba lokhu kuyancedisa ukuthi umuntu azi ukuthi umuthi lowu usebenza kuyiphi indawo njalo uncedisa ukwelapha sifo bani.

Imithi isiyithola ezibhedlela lasezindlini okuthengiswa khona imithi iqakathekile ngoba iyancedisa izakhamizi emphakathini zelaphe imikhuhlane etshiyeneyo ezibahlaselayo.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo babuye lemithi emitsha eyabe isikhona bazofundisa abantu emphakathini ngemithi yonaleyi njalo bazefundisa abantu ngezindlela zokusebenzisa leyomithi.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngemithi esikhona njalo bazi ngezindlela zokusenzisa leyo mithi ngoba imithi iyancedisa ukuthi abantu belapha izifo ezitshiyeneyo ezibahlaselayo emphakathini.

Imithi iqakathekile kakhulu ezibhedlela njalo kuqakathekile ukuthi abantu baziswe ngemithi ukwenzela ukuthi bayisebenzise nxa sebevelelwe luhlupho njalo kumele bafunde ngezindlela zokuyisebenzisa leyimithi.

Imithi iqakathekile emphakathini njalo kufanele ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngezindlela zokulondoloza imithi ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside njalo ingabilohlupho ebantwini abayinathayo.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu emphakathini njalo kumele ezibhedlela ithengwe yande ngobunengi ukwenzela ukuthi incedise izigulane ezinengi eziza ezibhedlela zizodinga usizo ngokwezempilo.

Imithi iqakathekile kakhulu emphakathini njalo kumele izindlu ezithengisa imithi ziyakhiwe zibe zinengi ukwenzela ukuthi abantu emphakathini bathole usizo ngemithi eyabe ithengiswa

Imithi iqakathekile kakhulu emphakathini njalo kumele abezempilakahle baze emphakathini bazofundisa abantu ngemithi esikhona njalo batshele abantu izindlela zokusebenzisa leyo mithi kuhle.

Imithi iqakathekile kakhulu emphakathini ngoba iyancedisa abantu abahlala emphakathini ukuthi banqobe imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ebahlaselayo. Njalo ukuthi abantu bancediseke ngokuqoba leyo mikhuhlane kumele kube lemithi.

Imithi iqakathekile njalo kumele ukuthi abezempilakahle bafundise abantu abase mphakathini ngezindlela zokusebenzisa imithi ukwenzela ukuthi nxa abantu beyisebenzisa imithi leyi bayisebenzise ngezindlela eziqondileyo njalo ngezindlela ezizabaphilisa.

imithi iqakathekile kakhulu kwezempilo njalo kumele ukuthi ezibhedlela imithi ithengwe ngobunengi ukwenzela ukuthi incedise izigulane eziza lemikhuhlane etshiyeneyo

Kumele abezempilo bafundise abantu emphakathini ngezindlela zokusebenzisa imithi ukwenzela ukuthi abantu bayisebenzise kuhle imithi leyi njalo ingabalimazi nxa beyisebenzisa.

Imithi iqakathekile kakhulu emphakathini, ngaba iyelapha izifo ezitshiyeneyo. Njalo imithi leyi kumele isetshenziswe kuhle ukwenzela ukuthi yelaphe kuhle lezo zifo. Njalo ifanele ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi ingatshabalali.

Ezibhedlela kufanele kuthengwe imithi yandiswe ngoba imithi iyanceda abantu kuyelapheke izifo ezitshiyeneyo. Njalo kufanele ukuthi izisebenzi zezibhedlela zifundise abantu emphakathini ngemithi yenaleyi.

Imithi iqakathekile kakhulu njalo kufanele kuyakhiwe izindlu ngobunengi ezithengisa imithi ukwenzela abantu emphakathini bathole indlela zokuthola imithi engabancedisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngemithi esiyithola ezindlini okuthengiswa khona imithi, njalo bazi ukuthi imithi leyi isetshenziswa njani, njalo bazi ukuthi umuthi lowu usetshenziswa ukwelaphani

Imithi iqakathekile ezibhedlela njalo kumele ibeminengi ukwenzela ukuthi yenelise ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ehlasela abantu njalo imithi leyo fanele ukuthi isetshenziswe ngendlela eziqondileyo ukwenzela ukuthi ingalimazi abantu.

Imithi iqakathekile ezibhedlela njalo kuqakathekile ukuthi abezempilo bafunde ngezindlela ezilungileyo zokuyilondoloza imithi yonaleyo ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside njalo ingalimazi abantu ngenxa yokuthi isilondolozwe kubi.

Imithi iqakathekile ezibhedlela lasezindlini okuthengiswa khona imithi. Kufanele ukuthi ibeminengi ukwenzela ukuthi abantu bathole usizo masinyane, bengakaginyimeli ezibhedlela ngoba imithi iyenelisa ukwelapha imithi etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe ezibhedlela ukwenzela ukuthi bayithola usizo njalo banikwe imithi engabancedisa ukuthi baqinise amasotsha emizimba ukwenzela ukuthi beyenelise ukungqoba imikhuhlane etshiyeneyo

Imikhankaso iqakathekile kakhulu, ensukwini zalamuhlanje. Ngoba abezempilo bayenelisa ukuthi bayazise abantu emphakathini, ngemikhuhlane esikhona, njalo lezindlela zokunqoba imikhuhlane, ngemikhankaso, yonaleyo.

Imikhankaso iqakathekile kakhulu emphakathini. Njalo kuqakathekile ukuthi abezempilakahle benze imikhankaso kakhulu ukwenzela ukuthi bagqugquzele abantu emphakathini ngokwezempilakahle njalo ukwenzela ukuthi bazise abantu emphakathini ngezindlela zokuzivikela imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi Izindlu lapho okulaliselwa abantwana abasakhulayo, zandiswe zibe zinengi. Kwenzela ukuthi abantwana nxa besibabanengi abahlaselwa ngumkhuhlane bathola usizo masinyane.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bahambe emphakathini beyehlola izingani ezincani ukwenzela ukuthi bebaphe imithi engancedisa ukuthi baqinise amasotsha awemzimba yabo

Kuqakathekile ukuthi lalaba abayenza ezemidlalo bahambe ezibhedlela bayehlolwa imizimba yabo ukwenzela ukuthi bahlale beqinile njalo benikwe imithi engaqinisa amasotsha emizimba yabo.

Izingane ezincane ezisakhulayo kumele kugqugquzelwe abazali ukuthi bezihambise esibhedlela ukwenzela ukuthi zithole usizo njalo zithole imithi engaqinisa amasotsha azo omzimba zisakhula.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambele imikhankaso encedisa ngezingane ezincane ngoba lokhu kuyancedisa ukuthi abantu bazi ngemikhuhlane ehlasela izingane njalo bazi ngezindlela zokuvimba leyomkhuhlane.

Izingane ezincane ezihlaselwe yimikhuhlani kuqakathekile ukuthi zihambe ezibhedlela ziyethola usizo olumayelana ngemikhuhlane njalo zifunde zikhululeke zikhonangale ezibhedlela ukwenzela ukuthi zingazizwa ingathi kumbe zisalele emuva

Kuqakathekile ukuthi wonke umuntu ahambe ayebonana labezempilo abanjengabo dokotela labomongikazi ukwenzela ukuthi bazi ukuthi engabe ehlaselwe ngumkhuhlane bani njalo bethole usizo lokunqoba lowo mkhuhlane.

Kuqakathekike ukuthi abantu bahlalahlale bahambe ezibhedlela. Bayehlolwa imizimba yabo, njalo bazi ngezindlela zokuvimba keyomikhuhlane futhi.

Kuqakathekile ukuthi sihambe ezibhedlela siyethola impilo njalo kwenelise ukuthi sithole ukuhlolwa imizimba yethu bathole ukuthi singabe sihlaselwe yimikhuhlane bani njalo bathole imithi engasincedisa ukwelapha leyi mikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi wonke umuntu emphakathini enelise ukuthi ahambe ezibhedlela ukwenzela ukuthi abezempilo benelise ukumhlola umzimba wakhe njalo bamuphe imithi elungileyo engamcedisa ukuthi anqobe imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe ezibhedlela bayehlolwa imizimba yabo njalo benelise ukuthola imithi engaba ncedisa ukuthi bamhlole imikhuhlane etshiyetshiyeneyo engabahlasela

Izindlu lapho okwezi wakhona imithi ziqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi lezozindlu zilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi abezempilo nxa besenza imithi yabo bayiyenze ngokupheleleyo

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafunde ngezempilo njalo abezempilo baqakathekile kakhulu futhi ngoba bayancedisa ukuthi basihlole imizimba yethu. Njalo ngemitshina bayenelisa ukuthi basincedise imikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi imitshina esetshenziswa ngabezempilo ukwenza imithi etshiyetshiyeneyo ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi nxa sokumele isebenze itholakale isesimeni esiqondileyo.

Ukufunda ngezempilo kuqakathekile ukwenzela ukuthi wazi ngendlela zokuhlala, uhlanzekile. Njalo wazi ngezindlela zokuvimba imikhuhlane, etshiyetshiyeneyo, edalwa yizindlu ezingahlanzekanga. Lokhu kuyancedisa ukuthi abantu balimuke imikhuhlane eminengi.

Ukwenelisa ukuthi umuntu wonke emphakathini ahambe ezibhedlela. Kuqakathekile ukwenzela ukuthi athole usizo ngomzimba wakhe. Njalo benelise ukuhlola ukuthi umzimba wakhe ulemikhuhlane kumbe kalawo.

Kuqakathekile ukuthi izindlu ezithengisa imithi zihlale zilemithi njalo kuyancedisa lokhu ukwenzela ukuthi nxa abantu behlaselwe yimikhuhlane etshiyeneyo bathole usizo kulezi zindlu masinyane.

Izindlu ezithengisa imithi yesintu ziqakathekile kakhulu emphakathini njalo kufanele ukuthi abantu emphakathini bazilondoloze kuhle ukwenzela ukuthi abantu bathole usizo masinyane bengakayi ezibhedlela.

Imithi iqakathekile kakhulu ezibhedlela njalo kuqakathekile ukuthi izindlu lapho okuthengiswa khona imithi zakhiwe ngobunengi ukwenzela ukuthi zincedise abantu ukuthi bathole usizo olungaba ncedisa ukuthi banqobe imikhuhlane etshiye tshiyeneyo ebahlaselayo

kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ithengwe ibe minengi ukwenzela ukuthi incedise abantu abahlaselwe yimikhuhlane nxa beyidinga leyo mithi lokho futhi kuqakathekile ukuthi imithi yonaleyi ilondolozwe kuhle ukwenzela ihlale isikhathi eside

Kuqakathekile ukuthi izindlu ezithengisa imithi zakhiwe zibezinengi ukwenzela ukuthi abantu emphakathini bathole usizo ngemithi yonaleyi bengakahambi ezibhedlela.

Izindlu ezithengisa imithi kuqakathekile ukuthi abantu bazilondoloze ngoba ziyancedisa abantu emphakathini ukuthi bavimbe imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo ngokubapha imithi njalo ngokubathengisela imithi ebancedayo kakhulu.

Imithi iqakathekile kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi izindlu lezi ezithengisa imithi zakhiwe zibe zinengi emphakathini ngoba yizo ezincedisa abantu ukuthi bathole usizo masinyane bengakayi ezibhedlela.

Izindlu ezithengisa imithi ziqakathekile kakhulu ngoba siyenelisa ukuthola imithi esincedisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emphakathini, njalo izindlu lezi kuqakathekile ukuthi zakhiwe ngobunengi bazo emphakathin, ukwenzel' ukuthi zincade impilo zabantu.

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho okuthengiswa khona imithi zakhiwe zibe zinengi ngoba ziyancedisa abantu emphakathini benelise ukunqoba imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ngokunatha leyo mithi.

Izindlu ezithengisa imithi kuqakathekile ukuthi zicine imithi leyi njalo ziyilondoloze ngesandla esihle ngoba imithi iqakathekile kakhulu ebantwini emphakathini ngoba iyelapha izifo ezinengi ezihlasela abantu.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela Imithi lasemaclinika ihlale ikhona ngoba iyancedisa abantu ukuthi belaphe izifo ezehlukeneyo njalo iyancedisa udokutela labezempilo baphushise imisebenzi yabo masinyane.

Izindlu lapho okuthengiswa khona imithi yesintu ziqakathekile ngoba siyenelisa ukuthola imithi etshiyeneyo esincedisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo esihlasela emphakathini. Njalo izindlu lezi kuqakathekile ukuthi zilondolozwe zingadilizwa njalo ziphathwe ngesimo esilula.

Kuqakathekile ukuthi abantu basondele imikhankaso etshiyetshiyeneyo eyenziwa ngabezempilo ngoba iyancedisa ukuthi abezempilo benelise ukwazisa umphakathi ngezindlela zokunqoba imikhuhlane etshiyeneyo.

Imikhankaso eyenziwa ngabezempilo iqakathekile ngoba nxa bahambele ezikolo bayenelisa ukuthi bancedise izingane ezincane ngokuhlala behlanzekile njalo bayabapha izinto ezitshiyeneyo zokubancedisa ukuthi behlale bahlanzekile.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi njalo bahambele imikhankaso etshiyetshiyeneyo eyenziwa ngabezempilo ukuwenzela baziswe ngemikhuhlane esikhona, njalo baziswe ngezindlela ezitshiyeneyo zokuhlala uvikelwe kuleyo mikhuhlane.

Abezempilo baqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bahambele imikhankaso eyenziwa ngabezempilo ngoba iyancedisa ukuthi bazise abantu ngemikhuhlane esikhona emphakathini.

Imkhankaso eyenziwa ngabezempilo iqakathekile kakhulu emphakathini ngoba iyancedisa abezempilo bazise umphakathi ngemithi esikhona njalo bazise umphakathi ngendlela zokusebenzisa yonaleyi mithi.

Imikhankaso iqakathekile kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi emphakathini abantu beyihambele leyo mikhankaso ngoba iyancedisa ukuthi baziswe ngemikhuhlane etshiyeneyo esikhona njalo lezindlela zokwelapha imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambele imikhankaso etshiyetshiyeneyo eyenziwa ngabezempilo ngoba iyancedisa ukuthi yazise abantu ngemithi esikhona njalo yazise abantu ngezindlela ezitshiyetshiyeneyo zokusebenzisa leyomithi.

kuqhakathekile ukuthi abantu bahambele imikhankaso etshiyetshiyeneyo eyenziwa ngabezempilo ngoba imikhankaso le iqhakathekile ukuthi abantu behambele emikhankasweni le eyenziwa ngabantu bezempilakahle

Imikhankaso iqakathekile kakhulu emphakathini ngoba bayenelisa ukuthi bazise abantu ngezindlela zokuvimba imikhuhlane njalo bazise abantu ngemikhuhlane esikhona ukwenzela ukuthi kutholakale isixazululo salowo mkhuhlane

imikhankaso eyenziwa ngabezimpilo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini beyuhambele lowumkhankaso ngoba iyancedisa ukuba sazi ngemikhuhlane esikhona ncono sazi izindlela zokuti singabanjwa yimikhuhlane le

Imikhankaso eyenziwa ngabezempilo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bayihambele ngoba iyancedisa ukuthi abezempilo benelise ukwazisa abantu ngemikhuhlane esikhona njalo langezindlela zokwelaphela leyomkhuhlane.

Imikhankaso iqakathekile, njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini beyihambele leyomikhankaso. Ngoba iyancedisa ukuthi baziswe ngemithi esikhona, njalo lezindlela zokusebenzisa leyomithi esikhona ezibhedlela

Izibhedlela ziqakathekile kakhulu emphakathini ngoba ababandlululi .Iloba ngumntwana omncane benelisa ukumhlola umzimba njalo benelise ukumupha imithi engamqinisa.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambele imikhankaso etshiyetshiyeneyo ngoba, iyenelisa ukwazisa abesilisa labesifazana ngemikhuhlane esikhona ebahlaselayo njalo lezindlela zokunqoba leyo mikhuhlane ekhona.

Kuqakathekile ukuthi wonke umntwana oyintombazana emphakathini athole usizo olumayelana lemizimba yabo oluvela kwabezempilo ukwenzela ukuthi umntwana lowu ahlale eqinile njalo engahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi kwenziwe imikhankaso njalo kufundiswe abantu emphakathini ngezempilo ukwenzela ukuthi abantu baphile emphakathini ohlanzekileyo ongela zifo njalo ongela mikhuhlane ehlukahlukeneyo

Kuqakathekile ukuthi omama abakhulileyo bahambe ezibhedlela ukwenzela ukuthi bayethola usizo njalo bahlole imizimba yabo ingaphakathi yabo ukuthi babone ukuthi ingane ephakathi iphilile njalo isesimeni esilungileyo.

Kuqakathekile ukuthi lasezibhedlela kwakhiwe izindlu ezincane ezokuthi abezempilo benelise ukuhlola abantu abenza imidlalo etshiyeneyo njalo benelise ukuthi babaphe usizo olungabancedisa ukuthi bahlale beqinile.

Kuqakathekile ukuthi nxa usenza imidlalo etshiyeneyo uhambe kwabezempilo ukwenzela ukuthi benelise ukuhlola umzimba wakho njalo benelise ukukunika imithi engaqinisa amasotsha omzimba wakho futhi.

Imitshina iqakathekile ngoba khathesi ensukwini zalamuhlanje sokulabantu a abatshiyeneyo abenza imidlalo. Njalo imitshina iqakathekile ngoba siyenelisa ukuhlola abantu abenza imidlalo imzimba yabo. Njalo ibancedise ukuthi beqinise amasotsha abo.

Kuqakathekile ukuthi nxa usenza imidlalo etshiyetshiyeneyo uhambe kwabazempilo ukwenzela ukuthi bakhule umzimba wakhe njalo benelise ukukunika imithi engaqinisa amasotsha omzimba wakho.

Ezanamuhlanje izibhedlela sezilezindlu ezihlola avantu abenza imidlalo etshiyeneyo njalo sokulemitshina efakelwe ukuhlola imizimba yabantu abenza imidlalo etshiyeneyo

Kuqakathekile ukuthi nxa usenza imidlalo etshiyetshiyeneyo uphila ngayo uhambe ezibhedlela bayekuhlola umzimba wakho njalo bakuphe imithi engaqinisa amasotsha womzimba wakho

Kuqakathekile wonke umuntu oyenza ezemidlalo afunde izindlela zokulondoloza umzimba wakhe. Njalo engafunda izindlela lezo ngokuhamba kwabezempilo bayemfundisa izindlela zokulondoloza umzimba wakhe ukwenzela ukuthi engahlaselwa yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi nxa usenza imdlalo etshiye tshiyeneyo, uhambe kwabezempio bayekuhlola umzimba wakho njalo bakuphe imithi engaqinisa amasotsha omzimba wakho ukwenzela ukuthi uhlale uqinile umzimba.

Nxa uphila ngokwenza imimdlalo etshiye tshiyeneyo kuqakathekile ukuthi uhambe ezibhedlela bayokuhlola umzimba wakho njalo bakunike imithi yokuqinisa amasotsha omzimba wakho ukwenzela ukuthi ungalimali njalo wenqabele lemikhuhlane yonke ekuhlasela nxa udlala.

Kuqakathekile ukuthi nxa usenza imidlalo etshiyetshiyeneyo, uphila ngayo, uthole usizo kwelezempilo ukwenzela ukuthi ungahlaselwa yimkhuhlane njalo ungalimali nxa udlala imidlalo yonale oyenzayo.

Kuqakathekile ukuthi nxa uphila ngokwenza imidlalo etshiyatshiyeneyo uhambe ezibhedlela uyethola usizo njalo bakuhlole ukuthi umzimba wakho uqinile yini ukwenza lowo mdlalo ukwenzela ukuthi ungacini usuhlaselwe yimkhuhlane etshiyeneyo.

Ukuthola usizo nxa kuyikuthi uphila ngezemidlalo kuqakathekile ukwenzela ukuthi benelise ukuhlola imizimba yakho njalo benelise ukuthi bakutholele usizo olungakuqinisa amasotsha omzimba wakho ukwenzela ukuth ungalimali nxa udlala imdlalo etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi futhi izindlela ezitshiyeneyo lokukhuluma labezempilo nxa ungekho eduze labo njengokukhuluma labo kubomabona kude lakubomakhalekhukhwini.

Kuqakathekile ukuthi abantu babukele umabonakude ngoba kuyaphuma futhi izinto ezitshiyetshiyeneyo ezifundisa abantu ngezindlela zokuhlala endaweni ezihlanzekileyo ukwenzela ukuthi bengahlaselwa yimkhuhlane

Imitshina etshiyetshiyeneyo esetshenziswa ngabezempilo iqakathekile kakhulu ngoba iyancedisa abazempilo baphutshise imisebenzi etshiyetshiyeneyo yokwelapha izigulane masinyane njalo lula.

Imithi yesintu kuqakathekile ukuthi wonke umuntu azi ukuthi isebenza njani njalo azi izindlela zokuyisebenzisa, ukwenzela ukuthi ayenelise ukuyisebenzisa kuhle ngoba kuleminye esiyinathayo, eminye siyigcoba emizimbeni yethu futhi.

Imithi yesintu yonke kuqakathekile ukuthi ilondolozwe. Iloba isegangeni kumbe isezivandeni zethu, kuqakathekile ukuthi siyilondoloze ukwenzela ukuthi isiphe usizo masinyani nxa sesihlaselwe yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngezindlela zokusebenzisa imithi etshiyetshiyeneyo yesintu, ngoba kuleminye imithi esiyinathayo , njalo sokusiba leminye imithi esiyingcoba emzimbeni yethu ukuzenzela ukuthi selaphe imikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi indlela zokulondoloza imithi yesintu ukwenzela ukuthi imithi le ihlale isikhathi eside isebenza njalo ingatshabalali masinyane

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu, abantu emphakathini, bafunde ngezindlela eziqondileyo, zokuyisebenzisa, ukwenzela ukuthi ingabalimazi. Ngoba kuleminye esiyinathayo, njalo. Kuleminye esiyigxobayo, njalobesekusiba leminye, esiyidlela ekudleni kwethu.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu emphakathini njalo abantu bonke emphakathini kuqakathekile ukuthi bafunde ngezindlela zokulondoloza imithi yesintu njalo lezindlela ezilungileyo zokusebenzisa imithi yesintu ukwenzela ingatshabalali.

Imithi yesintu ngobunengi bayo iqakathekile kakhulu emphakathini ngoba iyenelisa ukunqoba imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ehlasela izakhamizi njalo kuqakathekile ukuthi abantu bayilondoloze leyomithi.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngezindlela eziqondileyo, zokulondoloza imithi yesintu. Ukwenzela ukuthi imithi le, isebenzele abantu ngokupheleleyo, njalo iyenelise ukubancedise ukunqoba imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngezindlela eziqondileyo zokulondoloza imithi yesintu ngoba iyancedisa ukuthi abantu bemphakathini belaphe izifo ezitshiya tshiyeneyo ezingaba hlasela.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngemithi etshiyetshiyeneyo yesintu esikhona njalo bazi lezindlela ezitshiyeneyo zokusebenzisa imithi yesintu yonaleyi ukwenzela ukuthi benelise ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu emphakathini, ngoba siyenelisa ukuthola usizo njalo siyenelisa ukuncediseka ngemithi yonaleyi, njalo kuqakathekile ukuthi sifunde indlela ezilungileyo zokuyilondoloza imithi yesintu.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu njalo abantu kumele bafunde indlela eziqondileyo zokuyilondoloza ,ngoba ingalondolozwa kuhle kayisoze itshabalale masinya kodwa iyenelisa ukuthi incedise abantu kumikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu emphakathini njalo iyancedisa ukuthi abantu emphakathini ezitshiyeneyo ezibahlaselayo njalo imithi leyi kuqakathekile ukuthi ilondolozwe ngokupheleleyo ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu emphakathini ngoba iyancedisa ukuthi selaphe izifo ezitshiyeneyo njalo kuqakathekile ukuthi imithi yonaleyi isetshenziswe ngezindlela eziqondileyo futhi ukwenzela ukuthi ingalimazi abantu kodwa yenelise ukwelapha.

Imithi yesintu Iqakathekile kakhulu emphakathini njalo abantu kuqakathekile ukuthi bazi izindlela eziqondileyo zokuyisebenzisa leyo mithi ukwenzela ukuthi ingabalimazi kodwa yenelise ukubancedisa ukwelapha imikhuhlane

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ngoba iyancedisa abantu bonke emphakathini, belaphe izifo ezitshiyeneyeneyo ezihlasela abantu, njalo imithi yonaleyi isilosizo olukhulu, yikho abantu kuqakathekile ukuthi bagqugquzelwe ukuthi bayilondoloze.

Imithi iqakathekile kakhulu ezibhedlela njalo kufanele ukuthi abezempilo bafundise abantu ngezindlela ezitshiyeneyo zokusebenzisa mithi ukwenzela ukuthi imithi yonaleyo ingabalimazi abantu kodwa yenelise ukunqoba imikhihlane ebahlaselileyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafunde ngemithi yesintu etshiyetshiyeneyo ukwenzela ukuthi nxa sebehlaselwe yimikhuhlane etshiyeneyo bazi ngezindlela zokuyisebenzisa imithi yonaleyi yesintu.

Imithi iqakathekile kakhulu emphakathini njalo imithi yesintu ilosizo olukhulu , njalo abantu emphakathini kufanele bafundiswe izindlela ezitshiyeneyo zokuyilondoloza ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu wonke emphakathini afunde ngezindlela ezitshiyetshiyeneyo zokusebenzisa imithi yonaleyi eyesintu.

Kuqakathekile ukuthi emphakathini abantu bazi ngemithi yesintu njalo bazi izindlela zokusebenzisa leyo mithi, ngoba imithi yesintu iqakathekile ngoba iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo ehlasela abantu emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngemithi yesintu ngoba iyancedisa ukwelapha izifo ezitshineyo njalo kufanele ukuthi abezempilo bafundise abantu ukuthi imithi le isetshenziswa njani futhi.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngemithi yesintu njalo bafundiswe ngezindlela zokulondoloza imithi yesintu ngoba iyancedisa ukulwa lemikhuhlane etshiyetshiyeneyo ehlasela imizimba yabantu emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini balondoloze kuhle imithi yesintu ukwenzela ukuthi ingahlali endaweni lapho okugcwele khona izinto ezingahlanzekanga kodwa ihlale lapho okuvunde khona njalo ithelelwe nsukuzonke ukwenzela ukuthi ihlale iluhlaza.

Imithi yesintu kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bayihlalise ezindaweni ezivundileyo njalo, benelise ukuthi bayithelele ukwenzela ukuthi ihlale iluhlaza nsukuzonke ukwenzela ukuthi nxa sokumele isebenze itholakale isesimeni esilungileyo.

Imithi yesintu iqakathekileyo, ngoba abantu emphakathini, benelisa ukuyisebenzisa nxa befuna ukunqoba imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, ebahlaselayo. Njalo imithi le kuqakathekile ukuthi ilondolozwe.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu emphakathini ngoba iyancedisa ukuthi selaphe izifo ezitshiyeneyo ezisihlaselayo njalo iyancedisa ukuthi selapheke emikhuhlaneni etshiyeneyo. Lokhu futhi kuqakathekile ukuthi siyilondoloze kuhle imithi yonaleyo.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi wonke umuntu emphakathini afunde ngezindlela eziqondileyo zokuyilondoloza imithi yonaleyi ukwenzela ukuthi ingatshabalali masinyane, kodwa isebenze isikhathi eside.

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu, ilondolozwe kuhle. Ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza. Njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini, bafunde ngezindlela eziqondileyo, zokusebenzisa leyomithi.

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu emphakathini ilondolozwe kuhle njalo abantu bazi ngemithi yesintu ekhona ukwenzela ukuthi benelise ukuthi yelaphe abantu imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafunde ngezindlela ezitshiyeneyo zokusebenzisa imithi yesintu ngoba kuleminye imithi esiyinathayo eminye esiyidlela ekudleni njalo sokusiba leminye imithi esiyigcoba emizimbeni yethu.

kuqakathekile ukuthi wonke umuntu emphakathini afundele izindlela ezitshiyatshiyeneyo zokulondoloza imithi yesintu ukwenzela ukuthi athole usizo ngemithi yonaleyi masinyane engakagijimeli ezibhedlela

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngemithi etshiyetshiyeneyo esikhona njalo bazi ngezindlela ezitshiyeneyo zokusebenzisa leyomithi ngoba kuleminye imithi esiyinathayo, eminye siyidlela ekudleni njalo besekusiba leminye imithi futhi esiyigcoba emzimbeni yethu.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafunde ngezindlela eziqondileyo zokulondoloza imithi yesintu ngoba iyancedisa ukuthi abantu balwe lemikhuhlane etshiyetshiyeneyo ebahlaselayo njalo imithi yonaleyi kuqakathekile ukuthi isetshenziswe kuhle

Kuqakathekile ukuthi wonke umuntu emphakathini azi ngezindlela eziqondileyo zokulondoloza imithi yesintu ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza, ingatshabalali. Ngoba lokhu kuyancedisa ukuthi imithi yesintu le incedise abantu emphakathini ukunqoba imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu njalo kufanele ukuthi abantu bonke emphakathini bafunde ngezindlela eziqondileyo zokusebenzisa imithi yesintu ukwenzela ukuthi ingabalimazi kodwa yenelise ukwelapha imikhuhlane yabo.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini bafundiswe ngezindlela eziqondileyo zokulodoloza imithi yesintu ukwenzela ukuthi ingatshabalali kodwa ihlale isikhathi eside isebenza

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu njalo kufanele ukuthi abantu bafundiswe ngendlela eziqondileyo zokuyisebenzisa ngoba kuleminye esiyinathayo eminye njalo siyayidlela ekudleni njalo sokusiba leminye futhi esiyigcoba emizimbeni yethu.

Imithi kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle. Ngoba iyancedisa ukuthi abantu belapheke imkhuhlane etshiyeneyo. Njalo kuqakathekile ukuthi imithi yesintu abantu bafunde ngezindlela eziqondileyo zokuyisebenzisa.

Imithi yesintu kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngezindlela eziqondileyo zokuyilondoloza ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza njalo ingatshabalali masinyane.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu emphakathini. Njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngezindlela eziqondileyo zokuyilondoloza imithi leyi yesintu.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngezindlela eziqondileyo zokulondoloza imithi yesintu ngoba iyancedisa ukuthi selaphe izifo ezitshiyeneyo njalo imithi leyi kufanele ihlale ithelelwa nsuku zonke ukwenzela ukuthi ihlale iluhlaza njalo ihlale imelele ukusebenza njalo

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngemithi yesintu njalo bazi lezindlela eziqondileyo zokulondoloza imithi yesintu ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu njalo kufanele abantu bafunde izindlela ezilungileyo zokuyisebenzisa. Njengeminye imithi siyayinatha, eminye siyayidlela ekudleni njalo eminye siyayigcoba emzimbeni.

Imithi yesintu iqakathekile emphakathini njalo kuleminye imithi esiyinathayo emphakathini okufanele ukuthi abantu bayilondoloze kuhle njalo kuleyinye esiyidlayo ekudleni kwethu ukwenzela ukuthi iyelaphe imikhuhlane etshiyeneyo esihlaselayo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini balondoleze imithi yesintu njalo bazi ukuthi imithi le isetshenziswa njani ngoba nxa sokuvele uhlupho umuntu kumele ayazi ukuthi umuthi wakhona wesintu uwusebenzisa njani.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu emphakathini. Njalo abantu kufanele bafundiswe ngezindlela ezilungileyo zokusebenzisa imithi yesintu. Ngoba kuleminye enathwayo, kuleminye esiyidlela ekudleni leminye esiyigcoba emzimbeni.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngezindlela zokulondoloza imithi yesintu ngoba iqakathekile imithi yesintu ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo njalo nxa ilondoloziwe ayisoze itshabalale masinyane .

Minengi imithi yesintu esiyithola emphakathini, njalo imithi leyo kufanele sazi ukuthi isebenza njani, ngoba kuleminye imithi esiyigcobayo, njalo eminye siyifaka ekudleni njalo kuleminye esiyinathayo njalo futhi.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini babambane ekulondolozeni imithi yesintu ngoba iyancedisa ukuthi selapheke izifo ezitshiyeneyo njalo kumele abantu bafunde izindlela zokuthi mithi leyi isetshenziswa njani.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini befundiswe njalo bazi ukulondoloza imithi yesintu ngoba iyasincedisa ukwelapha izifo ezinengi njalo kumele ilondolozwe kuhle ukuze itholakale isesimweni esikahle

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu emphakathini abantu bafunde ukuyilondoloza kuhle. Ngoba iyancedisa ukwelapha izifo ezitshiyeneyeneyo, njalo imithi leyi ingalondolozwa kuhle kayisoze itshabalale masinyane.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi usizo lwemithi yesintu njalo bazi indlela zokulondoloza imithi yesintu ihlale iluhlaza ukwenzela ukuthi nxa sokumele isebenze, isebenze ngendlela elungileyo.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu emphakathini njalo abantu kumele bafunde ngezindlela ezilungileyo zokuyisebenzisa leyo mithi ukwenzela ukuthi ingabalimazi kodwa ibelaphe imikhuhlane .

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu emphakathini njalo abantu emphakathini kufanele bafunde ngezindlela eziqondileyo zokusebenzisa imithi yesintu. Ukwenzela ukuthi ingabalimazi, kodwa iyenelise ukulapha imikhuhlane ebahlaseleyo.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi imithi yesintu ithengiswe emavinkilini ukwenzela ukuthi abantu bayithole lula ngoba imithi yesintu iyancedisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ehlasela abantu emphakathini

Imithi yesintu kuqakathekile ukuthi siyilondoloze kuhle ngoba iyasincedisa ukuthi selaphe imikhuhlane etshiyetshiyeneyo esihlaselayo njalo imithi leyi kuqakathekile ukuthi isetshenziswe ngendlela ezilungileyo ukwenzela ukuthi ingalimazi abantu.